duu puuni n boŋo duu maa zuɣusaa nyɛla din peenti zaɣ piɛlli ka laati nim yili zuɣusaa duu maa dikpuna tiivi n tabiya duu maa dikpuna ka teebuli ʒɛya ka kuɣu nyɛ din tam teebuli maa zuɣu

Tuma shee n boŋo loori nyɛla din ʒɛya n toori tankpaɣu salnim nyɛla bin bɛ Loori maa gbuni ka yɛ liiga piɛlli ka so yɛ liiga ʒiɛ ka shab ʒi kpaŋ na n ʒi kanopu gbuni bi nyaanga tihi nyɛla din ko n giliba

Duu puuni n bɔŋɔ duu maa nyɛla din viɛla di zuɣusaa peentila peenta piɛlli ka gbunni maa peenti peenta sabinli baanjira nyɛla din ʒɛya ka woodurop gba nyɛ din ʒɛya ka toolɛt rool nim pa bi tooni maa zuɣu

salo n nyɛ bin ʒɛya bi ʒɛla amokaa zuɣu bi puuni so nyɛla ŋun dabiya ka yɛ liiga sabinli ka bi puubi shab nyɛ bin ʒɛ zuɣusaa bi ʒɛmi maa ka gbubila tuuta n gaara

Kuligi ni n boŋo bihi nyɛla bin gbubi bokati nima n siɣi ʒɛ kom maa puuni ni bi tooi kom bokati nim maa shɛŋa nyɛla zaɣ nuɣso ka bihi maa nyɛ gbansabila bi puuni so yɛla liiga dozim ka bi puuni so yɛ liiga sabinli bi puuni so pilila zipiligu

Duu puuni n boŋɔ duu maa dikpuna nyɛla din peenti peenta sabila anfooni nim nyɛla din tabi taabo nim zuɣu n tabi dikpuna maa daadam nyɛla ŋun ʒɛ anfooni nim maa tooni o yɛla kootu sabinli ka nyɛ gbansabinli

salo n nyɛ ban ʒɛya ŋo bi pirigili nyɛla Gbanpiɛla linjima nim nyɛla ban ʒɛ salo maa tooni bi yɛla bi linjima niɛma din nyɛ zaɣ sabila ka pili hɛlmɛnt sabila